oyo ezali mwana mobali ya gumbi motu alati na malinete na misu na ye azolakisa suki bakangiye suki ya maboko alati elamba ya moindo na nsima na ye bamituka